Ame woame atɔ̃ wonɔ ekplɔ ŋu ŋutsu woame eve nyɔnu woame etɔ̃, nyɔnu woame evea nɔ anyi ɖeka nɔ tsitre nu ewɔ ɖa ɖe ta eka bɔ ɖe yame.

Ekplɔ, edzi katã le yibɔ, enuwo le edzi vovovoa ƒe nuŋlɔti agbalẽ, etsinonu, kɔmpita le edzi ame aɖe ƒe asi nɔ dzedzem wonɔ asi tem ɖe kɔmpita la dzi.

Amewo wonɔ ƒuƒoƒe. Ame aɖewo sa avɔ ɖe akɔta, ɖewo le amagbe ɖewo ɖe eta. Wo le dzodzo dzo ɖe te. Exɔ gã aɖe nɔ wo megbe. Ŋutsu aɖewo da avɔ ɖe abɔ.